Daani mbɔŋɔ niriba bɛni ka nɛma bɛni ka kpama bɛni kpama maa di tamila tɛɛbuli zuɣu ka paɣa so kpabi bia za zuɣusaa ka kɔhiri yaayɛri ka tihi bɛni ka so ka gbubi nɛma o nuu ni.

Laa n ʒɛya ka bindirigu bɛ di puuni boraadɛ gala ni zaham ni manʒa boraadɛ maa nyɛla dibaanahi gala maa dibaata ka bi wurisi zaham maa niŋ ka di zaa laɣam tam teebuli zuɣu

Niriba n laɣim shɛba zila kuɣusi zuɣu ka shɛba zi zuɣusaa shɛba ye la liiga dozima ka shɛba ye liiga piɛlla ti tinduli ŋɔ na zuɣu lana kuro gba bɛni o ye la liiga piɛlli ka so jinjam sabinli ka zi zuɣusaa.